Gore ra 2019 rakaita gore rakauya besha mupengo antu inga asingachatenderwi kugara ari padhuze nepadhuze kubudikidza kwekuti antu aizofemerana obatidzane denda

Vana vanofanire kufunda veitamba. Ndookuti pfungwa dzavo dzione nguwa yekudzorora, dzozoite nguwa yekubatikira kufunda dzeiteerera. Dzine nguwa yedzinenge dzaremba pfungwa dzevana vadoko. Vanonga veida kumbotamba kuti vamboone kumborerukirwa mupfungwa dzavo.

Mimbiti yakatikomberedza inoshande zvakawanda. Inogadzire zvihlayo, inogadzire matafura, inogadzirazve mafafitera. Vamweni vanotoshandisa kugadzire ruzivo.

Kukhireshi vana vanopuwe zvikhafu, kuitire vayani vanongana vakorera, nekutotama chiro chekuti arye paanonga abva kumbatso kwake. Saka vakaguma kumakhireshi vakapuwa chekurya, mwanawo unoramba eidakarire kuenda kuchikora. Ngekuti unoziya kuti kuchikora chekurya chiriyo, zvikafu zviriyo.

Hundumure hudodori hunode kufundiswa huri hwega hwukadibaniswa neakuru hunonga hweitambudzika hweitakwa hweisundirwe iyo.

Mvura yemutotoriro aizi kunake kumwa, inonake kubika ndiyona, dangani kushambe ndiyo nekudiridzira ndiyo ndoozvega zvayakanakira. Kumwa yakadarokwo inorwarisa, inezvingura zvinenge zviri padera payo pamazengepo ndozvinozoshaishe munthu akaimwa.

Mushando kuti uhambe unoda muhoko dzakawanda. Muhoko dzinodetserana. Kuti kuri kutware chiro, kuti kuri kutekateka chiro mwodetserana kuchitekateka, ngekuti muntu umwe aakoni kusimudza chirocho kana kuchiteka teka ega.

Makore atorarama anawa kwabanaka kwane zvihlayo vandu havachachayi chebondokato vakagara pashi kudhaya vandu vaichaya chibondokoto vondotondorwa vari pashi

Mumaambo nekugina kwegore munooneka yaambo, kuti munonaya mvura yakawanda. Zvinozoite kuti majaha nendombi vasanyanye kuenda kuchikora.

Ana adodori akaongororwa kuti anofana kufunda eitamba akamboti itei itei panapa neapo hwombo regerwa hwombo rumbirirana.

Madzimai anofanira kuita mbatso dzakashambidzika mbatso dzakashamburika dzakaningirika dzinoyemurika mwekuti wapindemo mumbatso munofane kuita ingateyi mukereke, mukereke yaJehovha ngekuchena, ngekunaka kunenge kwakaita mumbatsomo. Mumhatso amufaniri kugara makaita manyangarara.

Kune mathuruzu akasiyana-siyana anoshandiswa mundau dzakasiyana-siyana. Amweni anoshande chiro chimwe, amweni anoshande pandau imwe. Akaita ngatei masanto, rinoshanda kungotemera.

Anthu anofanire kumwa mvura yakaongororwa. Mvura inoite kuti vanhu vasaramba veizwe mundani. Nguva imweni unotozwa waane makonye, kubudikidza ngemvura inenge yakasvipa. Saka mvura yekumwa inofanira kugara iri mvura yakahlamburika, mvura yakachena kuitire kuti usabatwa ngezvitenda, ngemakonye.

Zvikora zvevana vadoko zvemaambo zvinodzidzisa vana zvakawanda. Ana anodzidziswe kubhala, vana vazhinji vanobva kuzvikora zvemaambo wokona kubhala. Pavanozokwira chikora chedera vanenge voziya nekubhala nekuerenga zvakanyorwa.

Kune ndau dzinodhibana antu. Ndau dzakasiyana siyana dzakadai ngeparufu, ndau dzakadai ngemuzvibhedhlera, ndau dzakadai ngemuzvikora, ndau dzakadai ngekudakara mumabiko vanhu vanodhibana.

Ana adori dori, anokone kutamba eshe zvakanaka pasina kuvhiringana vhiringana, vakanya vhiringana vanowuya zvepetukirane kutamba veshe varegererana.

Churungu chakanaka chakauya nemagwada. Kudhaya-dhaya antu aihamba ngetsoka asina chekutsikisa ndicho, zando raikasire kupinda mumwi memuntu.

Kupinimidza ngekuhamba kwenguwa, tinoona zvibhedhlera zvakaakiwa, zvakaita kuti anthu akone kubetsereka munharaunda yega yega.

Vana vadodori vanoda kutanga kudzidziswa vachiri vadodori. Mwana mudodori ndiye unopinde kubata chiro kupinda muntu mukuru, saka mwana anoda kudzidziswa ari mudodori otokura akatongwara eiziya.

Ndumure dzemazuwa ano dzinokura dzakangwara kudarike dzekudhaya. Dzimazuwano dzinoona zvivhitivhiti, dzinoona rukunga dzeibaya baya rukunga. Dzinonga dzakangwara kudarike dzekudhaya.

Munyika yeZimbabwe mune zvikora zvakawanda maningi. Zvakawanzwa kuitira ndumure dzakabarwa dzakawanda dzisazonetseka nepekutatichira. Umwe ngaumwe paari, anenge ari padhuze nechikora.

Ana akakorera kulandela arimuchikamu chekutanga kumaambo azombofihe akakona kulandela kuti unozvikorera paanotanga.

Vantu vanofanira kuti vakapedza kurya, pavanoryira zviya vombatorongedze zvidziyo zvavanenge vashandisa. Kungaa kuzvitora, kwakutosuka kwemene panekusiya zvakaitangatei chiyini, nhunzi dzouya dzomhata zvinenge zvisisina neutsanana mukati, zvinenge zvatoo zvehumbwa zvega-zvega.

Kuchikora zviyani weimbafundiswa zvibalo zvinobaada kupurutana. Zvibalo zvinombaade munhu unobapurutana yaemho ombanasa kuzwa kuti zvanase kubva ngekuri zveienda ngekuri ngekuti zvibalo ukasayaeya aumbozofi wakazvikona. Saka zvibalo zvinoda kuti pezvinoitwa paya munhu onase kuningira oteerera onase kuzwisisa ndokuti akone zvibalo.

Zvikora zvemazuva ano zvinodzidzisa majaha nendombi mushando dzinoshandwa ngemuhoko. Mangwani vazopedza kufundira vanokwanisa kutodziraramira veiponesa mhuri dzavo kubudikidza ngekushanda ngemuhoko dzavo.

Muzvikora zvinodzidzisa vana, mishando yemihoko yekuti mwana anyakura unenge eishandisa mihoko yake kuite zvakasiyana-siyana. Unenge ane ruzivo rwekukwanise kunasira chiro, kubudikidza ngekufundiswa kweanenge akaitwa. Otoshandise yake mihoko kugadzire zvirozvo ari ega.

Ndombi nemajaha vanofundiswa vari kuzvikora kuridze marekondi veitaka magitari veitake ngoma veitakazve marekodzi akona kutsaba .

Vana vanopurutana vanoite mushando wavo ngenguva, vanoterera mudzidzisi wavo vanooneka veishanda, veishandira pamwepo kuti zviro zvavo zvivaitire mundaramo dzavo.

Muntu kuti aite makanike unofanire kunga aneruzivo rwaka kwana kuti unokwanisa ere kugadzira ingaa motokari ringa bhara remene chingaa chikochikari unofanakunga aneruzivo rwakakwana

Mushando imweni inodakarirwe kuitwa ngevantu. Mushando iyoyo inenga yeikuvadza. Umweni unokwanise kutiota bofu kubudikidza ngemushando waanenge echiita.

Kuchikora kunofundwa zviro zvakawanda maningi. Kunofundiswe kusona, ndombi nemajaha anofundiswa kusona kuzvikora iyo. Umweni unotozopedze chikora chake oziye kuti ngubu inosonwa yakadini ndeide kusona ngubu ndinocheka mucheka wangu ndakadini.

Madzimai neasikana chinoanakisa kurukwe manaxidhwe musoro asise. Manaxidhwe anoita kuti hope yemunhu ijeke, ihlamburike zviningirike. Munthu wemudzimai unode kuita munthu wakaningirika aasise kufanana nemuisapi.

Mushi uno takuona ndombi nemajaha veitsaba marekodhi. Kudhaya vainga vasingatsabi. Vaitamba muchongoyo. Mazuva ano unombatotsaba.

Majaha nendombi vanooneka nyama dzawo dzakagwinya. Vanogara vakathakazeka. Vanodzidziswa kurumba. Vanodzidziswa kutomuka, vanodzidziswa, kutamanda zvinoite kuti magodo avo agwinye.

Ndombi nejaha dzinokurudzirwa yaamho kuyaiya nguva yadzinenge dziri muzvikora dzizwisise zvedzinenge dzeitsanangurirwa, kuitire mangwani mazamanisheni oonyorwa, dzinenge dzeiziya.

Vantu vanokirudzirwa kutaticha. Kutaticha kuitira kuti mundaramo mwake muntu ange aneruzivo. Angane eiziye zvakawanda kuburikidza ngekutaticha. Kutaticha muzvikora zvikuru kunodetsera yaamho.

Zvipambano zvinotidetsera yambo kuti gumisa kwatinenge teienda andani anenge arashika asi akaona zvikwangwari nezvipambano zviri munjira otoziva kuti ndaifana kuenda ndakadai.

Ayungu akatigadzirira mapato zvinezvi unouwu hatichatambudziki ngekuhamba tinoona njira yedu inenge yakajeka inenge isina nemadzara.

Vana vakaita nguwa yavanodhibaniswa vakawanda pamwepo vanenge veipanana pfungwa dzavo umwe ngaumwe eibudisa pfungwa dzake, veionesana padambudziko kana mafundire avanenge vechiita, veipikisana zveipawo vamweni kuti vaite hasha kuti aah! inini andingapindwi ndiuyu ndini ndinofaika kupinda veshe. Saka vanenge veikwikwidzana vari pamwepo.

Majaha nemadhodha, anodakarira yeyamho kutamba mutambo wenzvengo, eiphikisana eiona kuti ndiani unopinde umweni unozotora mukombe.

Majaha nendombi anooneka ngekupurutana .Zvinokombe kuti vava pachikora chepakati nepakati, voziye zvaanoita mahambire ,mafundiro .

Inemajaha dzati kure kure , dzinokona yambo kutaticha dziripamwepo. Dzeyiwonesana, dzeyibiyirana zvakanaka nezvinenge zvakashatire chirocho.

Kune zvikora zvakaakiwa zvine mbatso dzekuti majaha nendombi vagare avazopetuki Kuma kanyi kwavo panobira zuwa vanengana veigara varipo.

Mushando awu keti muntu ungaaa dhodha ungaa jaha ungaa ndombi kana mudzimai umwe nga umwe kana akafundira mushandowo unongana eito kona kutowu ita zvakanaka.

Maticha ano yedza yambo nge paano kona eipa tsanangudzo dzaka dzara kuma jaha ne ndombi mu zvikora veite kubeure pfungwa dzavo.

Zvikora zvinofanirwe kushoshiwa, kuitire jaha nendombi dzisapoye kuchikora. Andani anonge eyida kupoya kutize chikora.

Kune majaha nentombi varikuzvikora zvepadera vanoenda vega kuzvikora nemotokari ngekuti vanenge vasingadi kutsukumidzana nemweni.

Anamai nanababa ngati bhadharire vana vedu varikuzvikora mare dzekuti vaone kufunda ndidzona ndiko kuti vana vaone isimba rekutaticha mabhuku avo fungwa dzavo dzakagarisika pamwepo.

ZVAKANAKA MUNTU UNOKONE KURANDELA UNOKONE KUNYORA UNOKONAZVE KUZIYA ZVAKAWANDA KUBUDIKIDZA NEFUNDO YAANENGE ASANGANA NAYO MUZVIKORA.

Ntombi nemajaha vanotaticha yaambo veiteere muhambo uripo mukati mwekupona kwavo kuti mangwani vazoonekwawo varipachidando chiringepadera .

Kune zvikora zvikiru zvakita ana Chirinda ana Checheche ana Chinanimani kunoti ana aenda kunofundirayo anogara ndikona anotokwira mabhazi kubva kuretu kuuye kunofunde zvikora zvakadai ngeizvi.

Vana vanofana kuyayeya ticha achinge ari pamberi pavo. Kumbaaningira pahuma pake kudai. Ndoozvinokhombe kuti mwana umbaari kupurutana zveshe zvaaronzerwa ,wazviyayeya wazvizwa nekuzvibata .Ngekuti akasadaro kuyayeya haana chanozwa.

Ntombi nemajaha dzinoona dzeyitaticha yaambo muzvikora kubudikidza ngekuti munenge mune mabhuku ekuti vatatichise kumweni kusina mabhuku ekutatichisa vanozvikorera yaambo ngekutama chekushandisa.

Muntu kuti azwi muntu wakafunda maningi, muntu anofane kuenda koofunda oguma kuzvifundo zvokupeisira, kuzvikora zvikuru zviri munyika munomu. Muntu ndookuti mundu azwi afunda,;odaidzwa kuźwi dhokota, ngekuti wafunda zvifundo zvakawanda kuzvikora zvederadera.

Mazuva ano zviro zvabanaka maningi. Nyangwe anyari mabhuku anoiswa pazvituro aturikwa mumakabhadhi, kuitira kuti hayi asaryiwa ngemujuru akabekwa pashi anoryiwa. Mujuru inombaamarya mvura dzinodhibhika dzomwashikira pamabhuku otodzare madhaka saka akagadzikwe pazvikabhadhi anenge akanaka. Anenge aka.

Ntombi nemajaha kuzvikora dzinoonekwa dzikwikwidzana yamho dzeida kuona kuti ndian unopinda antani kubudikidza nemafundiro avanenge veiita muzvikora mwevanenge vari.

Muzvikora vana vanofanirwa kudhibana vanobva kunharaunda nevanobva kuzvikora zvakasiyana siyana, kuitira kuti vadzidze vaonewo kuti kwevamweni kutomboitwa ngezvei vona vanomboitawo ngezveyi veikombidzirana.

Vana vechikora vanoda kumbounganidzwa pamwepo pandau imwe. Veimboronzerwa kana kupangiva kuti, vaite tsika dzakanaka. Ngemushi umweni, vamweni vanenge vasikaziye nekuremeredza kwemene. Hino vakadhibaniswa, vakareketerwa ndizvo vanombozwa vanopurutana vanopurutana.

Mishando yakadai yekuita dhokoteya, injiniya ,maticha ,manesi inofundirwa kuzvikora zvedera dera iyo kwavanenge veiona dzidzo yakakura.

Mvura iri papombi iri mumphatso yakanaka. Inodetsera kunyanya muzvibhedhlera. Mukuwo umweni dhokodheya wabata maronda, eipedze kubata oshambe nyara dzake. Mukuwo umweni muzvikora, wabataa wabataa zvaabata zvakasvipa ,zvasvipidze nyara. Okasire kushambidzike nyara dzake.

Anhu anode zvixunga zvepaderadera vanoende kuzvikoro zvepaderadera zvekunxina, voende koofunda vozouya vaane zvixunga zvakakura kudarike zvixunga zvaamweni vanenge vasina kunase kuende mberi nekufunda kwawo. Zvixunga zvinoizvi zvinenge zveizokwidziridze mishando yavo nemihoro wavo unokwirawo kubudikidza ngekufunda kwaanenge vaita.

Majaha nendombi, anamai nanababa, akafunda akadhibana anoite kuti pfungwa dzavo dzishande dziri pamwepo veionesana kuti ichi chinohamba chakadai, ichi chinohamba chakadai.

Mhatso dzakaturikidzana dzakanaka yaampho. Dzinotidetsere kuti dzinogarwa ngeanthu akawanda, uyezve pashi apa panenge pane ndau yekuemese motokari, panoita ndau yakakura yekusima maruwa uyezve panoita ndau yakakura yekuti vanthu vatambire. Ndomanakire adzakaita mphatso dzakaturikidzana kudai.

Madhokodheya anofunda kuzvikora zvikuru zvekupedzisira. Eifundiswa ngendaa yemitombo. Eifundiswa ngendaa yemuntu muponere wake. Eifundiswazve ngekubatikire muntu unonga arwara.

Zvikora zvakaakwa zvakanaka ngezvidhina. Zvikora izvi zvinodadisa ngekuti hai, mwana arimo anenge eizwa kudzirwa, zvasiyana nechikora chemapan'eyo. Chikora chemapan'eyo chinonaya, chinopinda chando asi izvi zvezvidhina zvinodziya mwana atofunda zvakanaka mweya nenyama zviri pamwepo.

Vanthu vari kunyika dzakasiyana siyana anodakarira yaambo kufundao kunyika dzimweni dzisiri nyika dzao eionao nekuziyawo zviri kuitika munyika yavanenge vaenda.

Mundu eifunda kuchikora anofana kubhadhara mari yekuti afunde ndiyona kuchikora kwaanenga echifunda. Mare inoshandiswa nevezvikora kugadzirisawo nekutengawo nekuholesawo vashandi vavo vamweni, vanenge vasiri vashandi zvehurumendepi.

Kudhaya-dhaya vantu vaigara pazvitsiki zvasiyana nemazuva ano kwagadzirwe zvihlayo. Asi zvihlayo zvakona zvaingobvazve pambitiyo ndiyo yaitemwa.

Mwana wechikora akagwinyisira kuerenga. Aaaa!!!,unombaibudirira yambo mubvunzo dzake kubudikidza ngekugwinyisira kuerenga, eyiyayiya ,eyierenga eyi purutana zvaanoronzerwa.

Kuzvikora zvikuru unofunda zvakanaka yaambho nekugara unogara zvakanaka unongana weiita ungatei uri mumbhatso mako weizvigarira uriwega auna unokuvhiringa vhiringa.